Ndaba embuzi era nga mu mbuzi muno mulimu embuzi eza kitaka, embuzi enzirugavu n'embuzi enjeru, era ng'emabega w'embuzi zino waliyo obusubi era ng'obusubi buli mu langi eya kiragala omusiiwuufu.

Ndaba obumuli buli mu langi eya bbululu era ndaba ebikoola biri mu langi eya kiragala omukwafu, waliwo n'enjuki eri mu langi eya kitaka.

Ndaba eggana ly'ente eriri mu kutambula mu kkubo era ng'emabega waalyo waliyo omulaalo aliyo. Eruuyi n'eruuyi waliyo obusubi n'emiti biri mu langi eya kiragala omukwafu.

Ndaba abantu babiri ndaba omukyala n'omwami; omwami akutte akaato ate omukyala akutte bbaga eri mu langi nzirugavu ayambadde ekiddugavu ku mutwe gwe.

Ndaba akazinga era ng'akazinga kano kali okumpi n'ennyanja. Akazinga kano kali mu langi eya kitaka ate ennyanja amazzi gaayo gali mu langi eya bbululu.

Ndaba omukyala ng'ali mu kufumba, mu ngalo ze akutte akacupa ka langi mmyufu n'akasaanikira ka langi eya kyenvu. Mu sseffuliya by'afumba biri mu langi eya kiragala omukwafu.